Superi maariketete miriteeti yinaniti hiitotte, super maariketete mirite mayini loonsanni, superi maariketete mirite hidhinanihu woxxu bikki mageeshati

Minena galani mine yinani woyite nadooshisi maati galani mini wolu miniwiichini mayini baxano mineho yinihu baalu galate horora hosate didandaano

Mu'ronna laalo yinanni wooyite mu'ronna laalo uuyitanno horo manchi beettira addintanni jawate ikkollana kaayinni mu'ro nooyikkiha laalo hee'ra dandiitannoha lawanno'ne

Superimaarketete mirte yinanniti mamichini dagano, baara widiidini eanonso gobbate giddoodi mirteti badooshinsa maati.

maashinubbate yinanniti hiitoo dani uduunichooti maashinubba maayi horo afidhino manch beettira maashinubba horonsirannohu ayiiti horose maati

elektironikisete yinanni woyeete maati elektironikisete elektironikisete loosinohu ayiiti elektironikisete uduuni giddo gaamantannori hikkuri"uuti elektironikisete nookki yannara mannu maa horonsiranni sa"ino

baattote ofollanna xagge yinani woyite mayaate baattote ofollanna xaggeniti horose maati baattote ofollanna xagge yinaniti boonna boboodda ikkitanna kalaqu hiisse kalaqinose garaati

hayyonna bude yinanni woyiite hayyo mittoricho loonsanni gara ikkanna budu kayiinni hattenne hayyo agarranno garaati bude hunniro may makkanno.

poletikaho yinannihu mitte gobba dagase gashshate assitanno halaaleno ikko kaphonon ikkanna isi halaale callaho yine adhate dihuluulammanni

supperimarkeettete mirteeti yinanniti faabirikunni fushshine dagate horo aate worroonnita ikkitanna tenne supperimarkeettete mirte e'ne calla hidhinannita ikkitanna

hayyonnna bude hayyonna bude yinanni woyte hayyo hayyisanno ayeti bude afinohu ayeti budunni loosannohu woy bude agarannohu ayet

Maashinubbatte yaa mayattr maashinubbate horosse maati, maashinubba umi yanara loonsohu ayeeti, mayinitte maashinubba

muuziiqaho yinannirichi manchu dadillesino ikko hagiirresi xawisiranno doogo ikkitanna muuziiqu uduunneeti yine woshshinanniri hiikkuriiti dibbe muuziiqu uduunni giddo gaamantanno.

owaante yaa mayaate owanteniti horose maati owaante aanohu ayiiti owaante nookkiwa may garinni owaante ilinshanni dagoomaho

aAma'no, ama'no yinanni woyte manchu maa ama'ninanni, ama'no yaa isi umisi mayyate ama'ninannihu marchoti ?

Bunu mininna sagalette mine yaa mayatte, bunu minina sagalete mini badooshisi maati, bunu minenna sagalete mine soqqamanno manira woxe ayi baatanno

Adawu agaranoti yinanniri hiikuriti, adawu agarano ledo loosanohu ayeeti, adawu agarano hooguro ayeeti agaranohu adawu agarano maa asitano